Iitaafula oyindji ohayi longwa miipilangi. Iipilangi iiwanawa okulonga iitaafula, oshoka iipu okulongiwa nayo. Nena omuntu oho vulu owala okulonga koonyaka nenge to longitha eshina, nena ohayi kala iiwanawa noonkondo.

Iimaliwa haayihe yina ondjundo yithike pamwe, oha yi kala nee tayi pingakathathanithiwa, ndadhini okutumbula ngele owayi koshilongo America waza KoNamibia nena iimaliwa ya Namibia oho yi pingakathanithapo noyokoshilongo hwiya opo wu wape oku yilongitha nokulanda iinima yoye.

Omumvo nguno, momasiku omilongo mbali nagaheyali gaFebuluali (27 Febuluali 2026), ombaanga yoBank Windhoek oya li ya gandja oshimaliwa shooN$ 400 000 kehangano lyo"NAMIBIA AQUATIC SPORT FEDERATION", ano kehangano lyomaudhano.

Iimaliwa oyi li tayi dhana onkandangala, oshoka omuntu ngele wa hala okulanda oshinima nena owu na okulongitha oshimaliwa. Ngele oshimaliwa kushi na nena omuntu iho mono omayakulo ngoka wa hala. Osha simana noonkondo, oshoka osho ompumbwe ya kehesiku okulongithwa.

Ombaanga yomapungulilo giimaliwa ndjono hatu yi ithana taku ti oBank Windhoek oya li ya gandja oshimaliwa kaasindani ye li yatatu, ano mbono aanelago ye li yatatu: Danouche Van Wyk okwa za kOvenduka, Elias Albertus naye okwa za kOshilandopangelo osho wo Bana Paradzai naye okwa za kOshilando.

Ehangano lyoNEDBANK okwali lya ungaunga noku eta po oshikumungu shuudhano waanuulema, ano waantu mbono taa lumbu nomukithi ngu guulema womagulu ano okwali nee yatoto po uudhano mbono waantu mbo yenasha nuulema.

Ombaanga yomapungulitho goombongo ano giinyuku ndjoka hayi ithanwa Bank Windhoek oya li ya ningi oshigongi ya li ya kuta aanyasha mbono ya li taya gandja uuyelele kombinga yomapungulilo oshowo kombinga yuuwanawa wombaanga ndjoka.

Iipundi mbyono ya longwa miipilangi oshowo ya vundakanithwa kumwe niitenda oyili iiwanawa oshoka oyakola ,ihayi kulupa mbala yo ihayi teka mbala, oshowo niitaafula mbyono ya longwa miipilangi oshowo iitenda nayo oyili nawa oshoka ihayi kulupa mbala o ha yi vulu okuyilongithwa ethimbo ele.

Iimaliwa oyi li ya yoolokathana, onkene ohayi vulu okunatekwa pokuma, mpono omuntu heyi ulike kutya kehe shimwe oshi na ongushu yi thike peni nenge osha ningwa okopi, ano sha ningwa sha ndulukwa moshikwawo.

Pomahala gomangeshelo nenge moombaanga, aantu ohaya longitha uushina wokuyalula iimaliwa osho wo oolekitopa okupungula omauyelele ga yoolokathana. Shino ohashi kwathela omuntu okuyalula iimaliwa meendelelo.

Iipundi oyo yimwe ya ninga iilongithwa yakehe siku. Ngele omuntu wa hala okukuutumba oho kuutumba koshipundi ngele owa hala okukutha oshinima pombanda ndele ito shi vulu nonena oho vulu okukutha oshipundi hono oko wu londele nogele nando oto tula sh pombanda natango hono ho londele.

Iimaliwa mbino yoshilongo shAmerica oyo yimwe yi na ongushu nohatu yi longitha okulanda iinima yetu nenge omuntu to futu oompumbwe dhoye nenge oto landa ethimbo lyokongodhi nenge to futu omeya. Nena oto longitha iimaliwa.

Iimaliwa yoshiIndia oyo yimwe ya talika ko kaayi na ongushu, oshoka oyi vulike kiimaliwa yaAmerica. Omuntu nena oha vulu okukala e na iimaliwa yomafo ogendji, ashike kayi na ongushu yi vule iikwawo.

Unene pomahala ngono haku tiwa omahala gopaumwene, ngaashi moohotela, ohamu kala mu na ootundi (oowili), nuuna wa lala mo oho tala ethimbo kotundi. Ohamu kala wo mu na oosikopa mono to vulu okutula oondjato dhoye.

Iimaliwa yomafo yaTanzania, oyo yimwe mbyono yi li mumwe ya tameka pomathele gatano, eyovi nosho wo omayovi gaali. Oto vulu okugamona momafo. Nena omuntu oto vulu okukala wa humbata eyovi, efo ashike limwe.

Ehangano lyoNedbank olya li lye eta po oshikumungu shono omuntu to vulu okutota omayululo gombaanga, onga omunasikola. Omuntu okwa li a tegelelwa a gandje okamutse noshowo okwa li a tegelelwa a kale e na oomvula omulongo nahetatu sigo omilongo mbali nahamano.

Opu na okandjalulamasiku kiimaliwa kutya iimaliwa sho yi li muuyuni ohayi landwa koo ingapi, Oya ya pombanda nenge oya gwa pevi. Ngaashi mpano. Shika ohashi tu kwathele uuna to ka enda kondje yoshilongo to ka talela po nena owu na okutala kutya eliko lyiimaliwa oli li peni.

Ombaanga yomapungulilo giinyuku yoBank Windhoek, oya li yi na ethigathano moka omuntu ta vulu okusindana oodola omayovi gaali pamukalo gokutuma oshimaliwa kongodhi. Uuna omuntu a tuminwe gulwe oshimaliwa kongodhi okwa li ta mono ompito ya methigathano lyokusinda N$ 2000.

Omumvo gwa zako mu Novemba okuza omasiku 14-15 ehangano lyombaanga hayi ithanwa First National Bank okwali ye na oshikumungu shokutotela aantu omapungulilo gopashimaliwa noshowo okutotela aantu omahangano gomapungulilo shi ikwatelela kongodhi.

Omahala ogendji aantu oyaninga ehala lyomalandithilo giikulya. Ano nongele omuntu ito vulu okuteleka nena ohoyi owala kehala ndyono lyiikulya ya telekwa nale eto landa iikulya yoye eto li ngele wuli ongoye awike nenge wuli naanegumbo lyoye.

Aananena yopaife oye li haya lala koombete dhono dhomatyofa dhono dhina omatalashe gomafulafula, ga longwa woo mwa kwatelwa oondhalate. Oombete ndhino odhi li dha kola dho odhi na ondando hayi vulika kukehe gumwe.

Omuntu oto vulu okuya mombaanga to ka pewa iimaliwa to yi tatula nenge to yi mehala lyokulya omukuli wu ka hehele oshimaliwa ngoye to ke shi shunithwa kwa gwedhwa iihohela.

Ehangano lyombaanga yaNedbank olya tula po kutya otali ka gandja uumbindja kaantu yotango taya ka ishangitha muudhano wokumatuka. Taya ka matuka oshinano shookilometa ntano sigo omulongo nokwatengenekwa taya futu ethele nomilongo ntano (N$ 150).

Aluhe kehe mesiku okwa li haku kala kwa tsilikwa kutya ooUS$ otodhi landa ku ingapi nenge otodhi landitha kwiingapi. Shika osha li hashi kwathele omuntu ngele u uka nenge okoshilongo shokoAmerica nena owu na okutala kutya otoke dhi landa nenge oto dhi landa kwiingapi.

Omatyofa oga simanwa, oshoka ohaga longithwa momagumbo gopashinanena. Aantungele taya li oko nduno haya kuutumba hoka nenge ya hungila, ya ninga omutumba gwegumbo oko haya kuutumba hoka. Ohaga kwathele omuntu ngele owe ga ningi oho ga landitha to imonene mo iiyemo oyindji nawa.

Ehangano lyomapungulilo lyombaanga yotango yopashigwana okwali lyagandja omakwathelo kaakwashigwana ngaashi ekwathelo lyominambo, oombapila dhokwiipushulitha, oolosa okwali lyagandja wo omakwathelo ogendji kaantu oyendji.

Opena omahala ogendji goma ngeshefelo mpoka tapu adhika cemete, oosikopa, iipundi oshowo omatyofa . Esitola dhino odhili hadhi landitha iinima ipe nadhilwe odhili hadhi landitha iilonga dhalwa iikulu ngaashi wo oombete dhokulala nosho tuu.

Omagumbo gopandoolopa ofe li ge na iipundi oshowo iitafula. Iipundi mbyono hayi tu kwathele okukiitumbako uuna tatu li omwiha, tatu li uulalelo nenge tu na aayenda . Kiitafula ohatu tenteke ko iikulya nenge omambo uuna omuntu tiilongo.

Oshitafula shino osho shimwe shili molupe lopamuthigululwakalo shalongwa moshimeno nenge moshiti sholute. Ohatu shi longitha ne okukwatela ,okuteneka iikulya nande ngaa iipungulilwa nenge wuna ngaa shoka wa hala okutentekako oko ngaa hotenteke hoka.

Iitafula mbino ohatu yi longitha pomahala ga yoolokathana, onga momagumbo, onga nando opehala lyokulila mpono hatu tenteke iikulya na oshowo hono hatu kuutumba ngele tatu li. Oyili ya simana noonkondo.

Iimaliwa yaEuropa oyili tayi adhika momafo yatameka nee pomathele gaali, opethele, omilongo ntano, omilongo mbali ,oolanda omulongo noolanda ntano. Oyili yalongwa momafo ano kayishi iikukutu.

Omuntu gomunangeshefa oto vulu oku longitha oshimaliwa opay plus toshi kutha komapungulilo goye kokatala nande ko payplus koEwallet wuukitha koaccounta yoye yomapungulilo shinono oshiwanawa oku longitha nande aanangeshefa

Iimailiwa oyo ngaa tayi dhana onkandangala. Ngele owe ya moNamibia wa za poshilongo sho po Angola sho puushinda, nena iimaliwa yaAngola hayo wu na okulongitha moNamibia. Owu na okuyi pingakanitha niimaliwa yomoNamibia, opo wu wape okulanda iinima yoye nokufuta oolefa, ano otaxi.

Oshimaliwa shoondola omathelegatano gaIndia, nago oge li taga adhika mefo, ano ga longwa mefo oshimaliwa shimwe ashike. Shono tashi vulu okuwathela oku kala wa humbata iimaliwa oyindji, ashike omoshimaliwa shina ondjundo yimwe ayike.

Ombaanga yoStandard Bank oya li yina oshituthi mono aantu tayi ishangitha notaya toto omapungulilo gayo nombaanga yoStandard Bank. Ombaanga ndjino yoStandard Bank oyo ombaanga yimwe ya talika ko onga yotango moNamibia oshowo miilongo yilwe, yo ohayi gandja omayakulilo gomapungulilo omawaanawa yi vule oombanga oonkwawo.

Ombaanga yoku pungula iimaliwa yoFirst National Bank okwa li ya andjaganekele oku gandja oshimaliwa shoondola omayovi omathele geli gaheyali ko Amos Meerkat Eary Childhood Development, ehangano lyoku kwathela uunona.

Omuntu ngele toyalula iimaliwa, ano ombogo nena oho kala nduno una okayalulithomwaalu, hono hatuti okashina, oshoka oha keku kwathele opo uyalule meendelelo, nokugandja omwaalu guli nawa. Oho kala wo unapo okafo mpono hoshanga kutya owayalula wa ingapi.

Ota pu monika iimeno mbyono ya talika ko onga ehangano lyombili. Iimeno mbyono hayi landithwa moositola dha yoolokathana, oto adha mo iimeno ya tulwa muupakete tayi landithwa.

Ehangano lyoNEDBANK lyomapungulilo okwa li lya unganeke iiyenditho mbyono iipe ano Eshete, oPolo mbyono oku ziilila koPupkewitz noko Indongo Toyota momasiku sho gali omilongo mbali nagaali sigo omilongo ndatu gaSeptemba omumvo omayovi gaali nomilongo mbali nandatu koVenduka.

Iimaliwa oyo yimwe yili hayi dhana onkandangala kehe esiku nesiku. Mbino ya euro ngele ta shiya piimaliwa yawo yomafo, oyena iimaliwa yomafo yili onga oondola ntano, eendola omulongo, omilongo mbali, omilongo ntano , ethele, omathele gaali nosho wo omathele gatano nago ogeli galongwa.

Omatyofa ogeli ga simana, oshoka ohage tu kwathele okukuutumba ko. Uuna omuntu wu na aayenda nenge aanegumbo, nayo ohaya vulu okukala ko omutumba. Ohaga kala ga kundukidha uutaafula, mpono omuntu yotenteke iikulya uuna aantu taa li omwiha nenge uulalelo.

Iipundi oyindji oyili yalongwa miipilangi. Ano iipilangi ndyono yaza moma kota gomiti. Oyili iiwanawa oshoka ohayi kala ya thetwa nawa tayi adhima nawa. Oyili wo yakola oshowo iitafula nayo oyili hayi kala yalongwa nawa momikalo dhayolokathana

Omashofa ogo gamwe ga simana ngele tashi ya kiipundi yo pashinanena. Omashofa ogeli omawanawa oku kuutumba osho wo oku longitha momagumbo go pashinanena. Ohaga kala ga kundukidhwa kuutaafula mbono wa longwa miitnda ya yoolokathana.

Ehangano lyiiniwe, Bank Windhoek olya li ta li gandja ano li na ethigathano , mono omuntu wa li to sindana ngele wa pungula nalyo, nena oto sindana ooN$ 1000.

Iimaliwa oyili pomaludhi ano ya yooloka opena woo mbyono yathanekwa omitse dhaantu, opena mbyono yathanekwa omitse dhoomeme ,opena woo mbyono yathanekwa iinamwenyo opena mbyono yili moombanga oonshunga ,opena mbyono yili moombamba oontiligane.

Ngele tashiya komahala gomangeshefelo omuntu oho kala nee wa tula iilandithomwa yoye pomahala ga yoolokathana shino ohashi ku kwathele uuna tokongo oshinima nena ohoyi owala polaka mpono pena iinima mbyo yoludhi ndoka wa hala nande omwe ya omulandi gontumba opo wala homu ulukile.

Ngele tashi ya kehangano lyoBank Windhoek olyo limwe ndyono hali dhana onkandangala ngele tashi ya kegameno lyiithitukuti yomokuti, ano iinamwenyo yomiihwa ngaashi okamenye, onkoshi oshowo osino, ano iinamwenyo mbyoka hayi adhika ya thanekwa kiimaliwa, ngaashi kiimaliwa yaNamibia.

Omuntu ngele wapewa iimaliwa owuna okukala toyi konaakona wu tale nge yo kayishi yofeeika oshoka opena aakengeleledhi oyendji mbono haa gandja iimaliw mbyono kaayina ongushu ngele iimaliw aweyi pewa owuna okukala weyi konankona nawa.

Iimaliwa oyo yi li tayi dhana onkandangala, oshoka omuntu ngele kuna oshimaliwa nena ihovulu okulanda oompumbwe dhoye ndhoka wa hala oku gwanitha po. Iimaliwa oyi li hayi longithwa okufuta omeya, oku landa ethimbo lyokongodhi, osho woo oku landa nande iimuna.

Ombaanga yehangano lyoBank of Namibia ndjono haku tiwa oBank Windhoek, oyi li onga limwe lya kwashilipaleka, omuntu to vulu okufuta iinima yoye pamalungula, ano to futu nokakalata koye nenge nongodhi. To futu kongodhi.

Omagumbo go paife oge li haga ka ga tungwa mo, nena komatyofa ohaku kala kwa tulwa iikuusinga mono omuntu nande owa say oomposi nena oko wala ha kala hoka nenge wa kuutumbwa weegamena, olutu lwoye ohalu kala luli nawa.

Konyala olwa konekwa kutya payife aantu ohaya lpngitha omashina gopashinanena, omuntu toyi koka kululilo kontumba, etoka kululwa to gandja oshimaliwa shono shili palupe lpngeshenfa mono omjntu hiimonene mo oshimaliwa tashizi mokukulula.

Iimaliwa Iimaliwa yomafo oya simana noshowo iimaliwa iikukutu yokoIndia ohayi longithwa mondoolopa yaIndia.

Omatyofa ogendji ogeli ogeli galongwa momafulafula ga tentekwa iipilangi. Ogeli haga kwathele omuntu uuna takalako omutumba . Ohaga longithwa uuna aayenda tayeya megumbo . Ohaga landithwa woo opo omuntu I imonenemo iimaliwa.

Iimaliwa yomafo ooFrancis omilongo ntano dhaCongo oyo yimwe mbyono hayi ithanwa Banque Centrale Congo. Oyi na edhindhiliko lyomutse gomuntu gomumeme noshowo oondunda dhoongulu, ano dhi li ko.

Eembongo odhili dha simana noonkondo oshoka omuntu ngele ku dhina iho vulu oku ikwathela uuna wuna uudhigu ohayi kwathele nduno okufuta omanongelo getu okulanda iihelelwa oshowo okufuta kehe shono wa hala okulanda.

Otuli twa ninga melaka lyoshitakumi ota tu ti okalaka. Ano okalaka hono ka longwa miipilangi ohaka kala keli mehala lyomathikilo mono hatu ti oseti, ohapu kala ne mpwa tulwa uumuti nomakende noshotu.

Omuntu ngele owuna oshimaliwa mondjato yoye nena oto vulu okulanda iinima mbyoka wahala nuuna kunasha iimaaliwa nena ohobmonika ko wafa omuthigona oshoka ito vulau okuland shoka wahala nande owasa ondjala ito vulu okulanda iikulya.

Oositola dhoku landitha iinyangadhalwa oyindji. Opu na wo oositola mono to adha tamu landithwa omakende gokomeho, oondjato dhoomeme dhokuhumbata iinima ngaashi: iimaliwa nosho wo oongaku. Oositola ndhino otadhi yakula oshigwana.

Ngele wayi moositola dhomangeshefelo iilandithomwa yawo, ohayi kala yapakelwa nawa , yili melandulathano. Iikunwa oyii lile, omalovu ogiilile , iikulya oyii lile. Shino ohashi kwathele omuntu owahala sha ohoyi wu ukilila mpoka puna iikulya niikunwa.

Ngele tashi ya pandjokokona yokushendja iimaliwa ohayi kala yi li melandulathano. Ngele aatalelipo ohaya kala ya tala kutya iimaliwa yokoshilongo hono yu uka oyi li poondola ngapi miimaliwa mbyono ye na okulongitha, shino ohashi kwathele omuntu, opo wu kale wa ninga nawa.

Omuntu oho vulu okutomponona iimaliwa yoye to yi pungula nenge to tala kutya mbino oto ke yi longitha shike naambino oto ke yi landa shike. Nena ohashi kala oshiwanawa uuna wa shanga omwaalu goshimaliwa shoye, oshoka oweyi longitha moompumbwe nawa.

Iitaafula ohatu yi longitha okukwatela iinima yetu. Ohapu kala wo pu na iipundi hono hatu kuutumba uuna tatu li uulalelo nenge tatu li omwiha. Iitaafula oyindji oya longwa miipilangi, oshoka iipilangi oyo yimwe yomwaa mbyoka ya kola.

Iitafula oyindji konyala oya hongwa molute, omuntu oho kutha oshiti shontumba eto shi tete, eto hongomo iitafula.

Iitaaafula mbino oyo ngaa hatu longitha uuna pu na nando oshigongi. Aantu ohaya kuutumba kiipundi yo omaako gawo oge li piitaafula, nenge taya li omwiha nenge uulalelo, nena ohaya tenteke iikulya poshitaafula. Kehe ngaa shoka ya hala okuntenteka po poshitaafula.

Ombaanga yotango yopashigwana oya li ya tseyitha Kuna eshina lyokuyoga, ndjoka lya li ta li kotha gondola omayovi ga hetatu omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi, ihe ngaashi ngeyi ota li kotha oodola omayovi ga healing omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi.

Iipundi niitaafula ohatu yi adha onga momagumbo mehala yomalilo, moka hatu yi longitha okulila nenge tatu ningi oshigongi twa kuutumba naanegumbo nena otu na okulongitha iipundi.

Iimaliwa konyala oyi li pamaludhi yo nondando ano ondjundo yawo oya yoolokathana. Oyi li wo pamalupe, ngaashi ngele owa tala oofrancs ntano dhaMalaysia odhi ili kiikwawo, omanga ooFrancs eyovi inadhi fa omathele gatano, go omayovi gatano inaga fa omathele gatano.

Oshimaliwa oshili sha simana noonkondo oshoka ohatushi longitha oku landa iinima yetu ngaashi iikulya, iilongitho kehe nga shono wa hala owuna okulongitha oshimaliwa nena ngele kushina nokulanda ito landa oompumbwe dhoye.

Ehangano lyoBank Windhoek olya tseyitha ehala lyomapungulilo ndyono ihali futwa iihohela ndyoka omuntu ho futu uuhohela uushonshona, unene kondungu yoonyala. Olyi li lye yi tseyitha yo oyi li ompu oku monika.

Aantu ngele taya li uulalelo nenge ye na omitumba dhonomenawina ohaya longitha uutaafula. Puutaafula mpoka ohapu kala pwa tentekwa iiyaha yi na iikulya nuuhalasa wu na iikunwa ya yoolokathana, po tapu kala wo pu na iipundi mpono wu na okukuutumba.

Ngele tashiya pomakwatathano geembaanga Namibia otuna mo ombaanga ndjono hayi ithanwa Nedbank, yo oshowo oya tokola okugandja omagwedhelo giishoshela yokomwedhi mbyono wuna oku kala weyi kotokela ombaanga ngele tayi nana, ongele to nana nenge to tumine omuntu oshimaliwa ano iishoshela mbyono hayi gwedhwa ko.

Omatiti ohatu ga longitha okuiyogela koonyala. Ohatu ga longitha wo okuyogela uuyaha, ohatu ga longitha wo okuga tula puupomba, opo omeya kaaga hepe. Ohaga kala nduno ga longwa momikalo dha yoolokathana, ongele omiitenda nenge miiti.

Omasiku shigali omiilongo 30 Septemba 2024 ehangano lyo Bank Windhoek okwali tali gandja ongodhi ompempeka ombwanawa ndjono hayi ithanwa iPhone 15 ano iPhone omulongo na ntano ndjono ya talikako ongo oyo yasimana yivule ongodhi oonkwawo.

Ehangano lyobank of Windhoek Olyili tali gandja uuvoucher wuli omilongo ntano wongushu weedola eyovi limwe ngono omuntu tovulu oku ka kala wuli kehangano lyo bush bank ano sho tashi zilile kombelewa ano yoshimaliwa shiiyenditho.

Ehangano lyo first National Bank okwali lya tseyitha iikwa niipangitho mbyono yili kehangano lyoNictus ano hono taku hokolwa kutya okwa li kuna eshina lyokupupyaleka ndyono kwali tali lina N$1809 ngaashingeyi olina N$1699.

Momahala gomangeshefelo ohamu kala muna aantu taya landitha iinima oyindji ,Ano omuntu toyi wukalande iinima yoye oyili pamuthika gwopashinanena oshoka ohoyi owala wuka konge iinima yoye mbyono.

Ombaanga yoStandard Bank okwali ya londodha ookasitoma dhawo ano aashikulishitayi shayo, opo ya kale ya kotokela uulingilingi mbono tawu dhanwa kwaambono hayi ihumbata yafa yaza koshitayimbaanga shawo shomapungulilo. Okwali yeya londotha ya kale ya kotoka.

Ngele toyi momahala gomangeshefelo ohamu kala muna oolaka, mono muna iilandithomwa yapakelwa nawa yili pomaludhi nopomaludhi ya tulwa moondondo dhayoolokathana. Onga omagadhi gokugwaya ogiitululwa, shino ohashi kwathele omuntu opo wumone kutya shi wahala okulanda oshili peni.

Iimaliwa ohayi vuli okupingakanithwa ngaashi togandja oshimaliwa shaNigeria topewa oondola dhaAmerica. Oshoka oondola dhaNigeria odhagwa pevi omanga dhaAmerica ondhina ondjundo nena ohapu kala pena omapingathanitho.

Omahala ogendji gomalandithilo ohaga pakele iinima mbyono taya landitha pomahala ga yoolokathana. Omeya ohaga kala gi ilile, iikwanamunate oyi ilile. Shino ohashi kwathele, opo aalandi kaaya hadhagule iinima, oshoka otaya yi owala mpoka ya tsilikwa.

Ombaanga ye hangano lyo bank windhoek oyili ya andja ga paleke omashina haga nanwa oshimaliwa. Ngele owahala oshimaliwa ohoyi ashike peshina ndjoka lyombaanga eto nana iimaliwa yoye mbyoka wahala nande oku ninga omayakulo ga yoolokathana woo.

Monena ndjino ngele tashi ya kombinga yoshimaliwa, ngele omuntu e ku pe oshimaliwa nande omuntu e ku pe oondola ethele limwe lya America, nena ngano okwe ku ninga omuyamba oshoka otwe li tala ko onga olyo lya fa li na ongushu oshoka olina iimaliwa oyindji yaNamibia.

Ombaanga yomapungulilo goshimaliwa yoNedbank, oya li ta yi sindanitha oshimaliwa shithike pondando yomayovi gatano ngele walongitha okakalata koye mositola yontumba uuna wafutu tolongitha okakalata nenge wakuthako oshimaliwa.

Ombaanga yoStandardBank oya li ya londodha aalanduli shitayi shayo kutya; ngele owi i yadha pu na omuntu tati okwa za koshitayi mbaanga shayo ano oonomola ndhono dhi dhima mo nenge wu dhi lopote, oyo oyali yedhi londodha kutya nande okomalungula.

Uunandjungu owu li wa simana noonkondo osho wo omadhiladhilo. Ngele tashiya kehangano lyomapungulilo giimaliwa FNB oli li ta li uvithako omuntu nkene onomola ye yomeholamo nkene ya simana okukaleka po iimaliwa yoye oshoka ongoye ho kala wu yi shi mwene.

Okwa konekiwa wo sha simana okupungula iimaliwa yoye komapungulilo ngono wi inekela onga ombaanga, onga megumbo, onga wo wapa nande omuntu eku pungulile. Shono ohashi kwathele omuntu ngele owa adhika kuudhigu ohoyi owala kehala hono wuka taleko oshimaliwa wushi longithe.

Omuntu oto vulu okulongitha oshipilangi, oto vulu oku shi longitha onga to ningi ombete, to ningi oshitaafula. Oshipilangi oshiwanawa, oshoka ngele we shi tete ohashi kala shuukilila nawanawa. Ihashi kala shagooka ohashi kala sha thethenga nawa oshipu okulongitha ngele to ningi omitenge dhondunda.

Ngele tashiya kiimaliwa ya Namibia okwali kwa ndulukwa elanda omilongo ndatu ndhono dhefo ndhono kwali kwa thanekwa omundohotola Sam Shafishuna Nuuyoma omupelesidente gotango ta ku landula omupelesidente omutiyali, omundohotola Lukas pohamba nomupelesidente gwa hugunina omundohotola Hage Geingob.

Momagumbo ogendji oshowo oombelewa odhindji dhopashinanena, ohamu kala muna uunima mbono wuli po woopaleka mbono hawi tentekwa omakopi, uuyaha wuna oongala kehe ngaa shono wahala oku tulapo.

Iipundi ohatu yi longitha okukuutumba ngele pu na aayenda nenge hatu yi longitha moombelewa okuningila mo iigongi. Ohayi tu kwathele, oshoka omuntu iho kuutumba pevi, ihe oho kuutumba koshipundi. Oya simana, oshoka ohayi dhana onkandangala.

Ombanga yomapungulilo yoNedbank okwali yena ompiito dhoku vena. Ano omathigathano ngono kwali gaza muJuli sigo oKotomba omumvo omayovi gaali nomilongo mbali nantano. Mono omuntu kwali ngele owa landa wa longitha okakalata koye komapungulilo giimaliwa okwali to vene omayovi geli gatano.

Aanangeshefa oyendji ohaya vulu oku wayiminathana shi ikolelela nande oku ziilila kehangano lyoFirst National Bank haya kala nee taya ningi iigongi, yo taya pewa uundini womeya taya nu ngele ye li moshigongi.

Iipundi mbyono yomatyofa ohayi kala yalongwa momikalo dhayooloka, mbino ohayi kala iiwanawa oshoka oyi holike. Ngele omuntu okwa tameke ongeshefa yoye toyi landitha nena owuna oku mona iiyemo oyindji oshoka aantu oyendji oye yihole. Iiwanawa oshoka oho vulu oku lala ko.

Ombaanga yaTanzania oya nduluka po oshimaliwa ooshilinga omayovi gatano ndhono dhefo li li mumwe. Oshiwanawa noonkondo, oshoka omuntu ino pumbwa we okuhumbata iimaliwa yomafo oyindjiyindji, oho humbata owala shono shefo limwe shooshinlinga omayovi gatano.

Ombanga yo First National Bank oyo ombanga yimwe yili po yaputuka hayi wathele aanangeshefa aashona na akuluntu , nonena ngele omuntu wapumbwa nande oshimaliwa otoyi ngaa pombaanga ndjono haku tiwa First National Bank yotayiku wathele oshimaliwa wu kokeke ongeshefa yoye.

Momasiku 30 Juni 2025, ombaanga yoStandard Bank oya gandja oshimaliwa kehangano lyoAfrican Women Educationalists in Namibia shongushu yoN$ 1 500 000.00.

Iipundi mbyoka iiwanawa oyo mbyono ya longwa miipilangi, ano ya longwa miimeno. Ohayi kala wo iiwanawa uuna yi li pamwe niitaafula mbyono ya tholomwa moshitholomo shimwe. Ohayi tu kwathele okukuutumba ko uuna tatu li omwiha nenge tatu kundathana.

Opu na ositola ndjono hayi landitha iinima yomagano. Otayi landitha omakende, uupopitha, uudhanitho waanona nenge waakuluntu nenge ngaa omagano ngono wa hala okufaalela mukweni omo ngaa ho landa mositola ndjoka yomagano.

Ngaashi shili monena aantu ohaya kala taya landitha pomahala gayoolokathana mono omuntu iilandithwa yoye hokala weyitula momahala gayoolokathana nande shiikolelela komwaalu niimaliwa mbyono wuna okuyilanditha shini otashi kwathele omuntu okukala wuna egameno lyoye.

Omuntu ngele a mono oshimaliwa unene nande oodola dhaAmerica oha kala a shambekela omake agehe uuvite uuntsa, oshoka oshimaliwa osha simana shi vule iinima oyindji. Oshimaliwa ohashi vulu okukutha po ompumbwe yomuntu.

Moombelewa dho ngashingeyi oho vulu oku adhamo iipundi mbyono ya ndulukwa miipilangi . Ohayi kala iiwanawa Oshoka oyakola yo ohayi kala yili momu tholomeno omuwanawa yo ohayi kala ya faathana niitafula mbyono yilimo mbyono hatu longitha oku tenteka iinima yo pambelewa.

Iimaliwa oyili yasimana noonkondo, molwashono hatuyi longitha oku landa iipumbiwa longitho yetu oshowo oku landa ositoka noku futa woo ondjo dhetu.

Ehangano lyoBank Windhoek okwali lya andjakaneke omuntu uuyelele ngele tashiya kombinga yomakwatathano gomililo dho petango ano o'solar'. Na okwali lya gandja kutya omuntu ngele owali kwatakanitha nenge wa tulako o'solar'.

Oonyuku odho tadhi dhana onkandangala moshilongo kehe nenge kehe esiku. Omuntu ngele owu na oombongo oho kala wu uvite uugumbo, wu na omwenyo gu li nawa, oshoka oto vulu oku ilandela kehe shoka wa hala. Ngele ku na oshimaliwa oto vulu okusa kondjala.

Ehangano lyoBank Windhoek ota li monika miitopolwa tayi landula yomoNamibia: Tsumeb, Outapi, Rundu, Opuwo, Grootfontein, Okahawo, Okahandja, Oshakati noshowo Oshakati Santorini Service.

Ooranda nenge iimaliwa mbyono haku tiwa iikushu nayo oyi na ongushu, oshoka ngele owa tala oodola dhaNamibia odha faathana owala noodola dhaAmerica. Kapu na naanaa eyooloko li lyaathane kokule mokutala.

Ombanga yo Bank of Namibia oya totopo omunkalo omupu ngokutumina omuntu oshimaliwa eli nande Kondolopa yimwe onga oka easy wallet nohashikala oshipu okutuma oshimaliwa mendelelo.

Ehala ndino ohali adhika meesitola ngaashi moPepa, oAgra no omahala gomalandithilo mono aantu haakala taalanditha iinima yawo nda dhini okutumbula nando ongaashi oositola dhiilongitho dhoAgra.

Ngele tashi ya poorupi dhaIndia okwa li kwa thanekwa omusamane e na eyulu ele, a zala omakende ngiika gomeho. Okwa li wo kwa thanekwa oongala noshowo edhidnhiliko lyomutu e na omawe mothingo.

Omahangano goositola oonshona noonene oye li haya longitha oolaka mono omuntu ngele oto landitha iinima oyindji yomaludhi ga yoolokathana kehe yimwe oyi na ehala lyayo ,shino ohashi kwathele kaalandi opo ngele oya hala oshinima ihashi ya longitha we nuudhigu.

Omahala ogendji gomalandithilo ogeli haga kala gena oolaka mono dha topola iilandithomwa yawo. Oto adha omakende gokomeho gomuzile gi ilile, oondjato dhoshimeme dhopeke, omagadhi gokugwaya nayilwe wo ya yoolokathana. Shino ohashi kwathele aalandi nenge aalandithi opo iinima yi kale yili melandulathano.

Iimaliwa oyo yili hayi kwathele mokulongitha uuna ngele omuntu to landa eempumbwe dhoye, okutya ongele tofutu osikola, to landa osheeelwa, tofutu omeya nenge to landa ethimbo lyokongodhi.

Aanangeshefa yopevi oyeli taya indilwa kehangano lyombaanga yoFirst National Bank, ndono tali gandja uuyelele shina sha nokiosk mono omuntu tovulu oku ka ninga epandja lyoye yokioski shono tashi vulu oku ku kwathela onga oku landa iinima yoye to longitha ongodhi.

Omuntu gomulumentu oho vulu okukala to monika nawa ngele wa zala oshuta ngoye to humba ondjato okuziilila pukehe sha kwashilipalekwa kombaanga yoFirst National Bank, ano ngele to pungula nayo ohayi ku kwathele omiyalu dhi kale dhi li nawa.

Aatalelipo yomahala goma landithilo oyeli haya ka konga oondjato dhawo pomahala gomangeshefelo ohaya adha po oondjato dha tsilikwa momikweyo dha yoolokathana noongaku.

Omashofa, monena ngashingeyi aantu ohaya kuutumba ko mashofa. Ihaya kuutumba we pevii ngaashi nale osho wo ohauto ohayi kwathele aantu okuya fala po mahala no mahala.

Oshimaliwa shino shefo shomathele geli gatano osho oshimaliwa shimwe sho hashi longithwa moTanzania, shono shatalikako onga shina ongushu yomathele geli gatano. Oshili shasimana noonkondo.

Eshina nenge eembakumbaku lyokuyungula nenge lyokulima ,momumvo omayovi gaali niihupe omilongombali nane momilongo mbali nagatano ga kotoomba olyali owala talikosho oondola dha Namibia omayovi omulongo shono kwali sha kwashilipalekwa kombaanga yo Bank Windhoek.

Iipundi, omuntu oho vulu oku honga oshipundi toshi hongo miiti, ohayi kala iiwanawa oshoka ihayi kulupa mbala yo ohayi kala ya gwayekwa tayi adhima nawa, ano oyo yimwe mbyono ya konekwa ya kola nawa yi vulithe iipundi yopashinanena.

Oshimaliwa shoodollar omayovi gatano shoshilongo shaCongo. Osho oshimaliwa shimwe oshiwanawa noonkondo. Oshili sha longwa kwathanekwa oongolo. Oshowo kuli kwathanekwa oshilimbo shomuntu a tulwa uunyapi mothingo.

Ombaanga yaTanzania oyo ombaanga yimwe hayi landitha ooshilinga eyovi limwe li li mumwe lyefo ndyoka hali kwathele omuntu. Uuna wu na mpoka to yi oho humbata owala oshimaliwa shimwe shoka nena ku na we edhiladhilo lyokuhumbata omuwalakasha.

Iimaliwa otayi dhana onkandangala monkalamwenyo yomuntu, oshoka oshimaliwa osha simana ngele tashi ya peliko lyoshilongo. Oshimaliwa oshi na iilonga oyindji. Oshi li wo osho ompumbwe yakehe esiku nohashi longithwa wo okufuta oosikola.

iilongitho mbino ohatu yi ithana kutya uusikopa, mbono hatu wu longitha okupungula iinima yetu ngaashi ongodhi yopeke, okandjato nakehe ngaa shono wa hala okupungula kaashi yonagulwe koombuku.

Ombaanga yomapungulilo giimaliwa yedhina Bank Windhoek omumvo omayovi gaali nomilongo mbali nane omwedhi omutitano omasiku gaheyali oyali yakwashilipaleke ongushu yoshimaliwa shoodola omayovi omathele gaali shono shali shalongithwa muudhano.

Ehangano hali ungaunga niimaliwa yomapungululo yo FNB ogeli taga landitha oTV ano oradio yomuzizimba . Oradio yomuzizimba yo Hisense 56 muule . oyili tayi kosho oondola omayovi omulongo nomathele geli gatano.

Ondando yoshimaliwa oyi li ya yoolokathana ngele tashi ya muuyuni, ngaashinmono kwa talika nokutya omdola ya America oyafa yi na ongushu yi vule iimaliwa iikwawo. Nena ohatu vulu nee okupathathana onga tatu pingathana, tandi ku pe nande oshimaliwa sha Namibia omanga gumwe ta pendje oshimaliwa sha Angola.

Iimaliwa oyo tayi dhana onkandangala esiku nesiku. Omuntu ngele kena oshimaliwa iha vulu okulanda oompumbwe dhe ndhoka ena. Oshimaliwa ohashi dhana onkandangala esiku kehe oshoka omuntu oha vulu okulanda ethimbo lyokongodhi nande ta landa iikulya yomegumbo.

Iimaliwa mbino yaAmerica oyo iimaliwa yimwe yina ongushu yivule omakwandja gaNigeria, ano yili melaka taku ti oNaera.

Iimaliwa yoshilongo shetu Namibia oyi li yi li mOmafo. Omathele gaali, omilongo mbali, ethele, oondola omilongo, oondola omilongo ntano. Mbyono kwa li ya pitithwa omvula ndjino, ano iimaliwa mbyono iipe, oyi li nee momilandu dha yoolokathana.

Omuntu ngele okuna oshimaliwa ohakala uuvite uugumbo oshoka ohakala ewete afa agwanenwa oshoka otavulu okulanda shoka ahala, otavulu okulanda ethimbo lyokongodhi talongitha talongitha oshimaliwa. Otavulu wo okulanda oshikunwa she talongitha oshimaliwa.

Omuntu oho vulu oku shendja iimaliwa, moshilongo noshilongo, ongaashi to shendje ondola yAmerica toyi shendje miimaliwa yoshilongo shi ili. Oshoka ondola ya Namibia ile nditye yAmerica oyo yimwe ya ta li kako yina ondjundo yi vule iimaliwa yomiilongo niilongo.

Iimaliwa oyili pamulandu dha yoolokothana oondola ethele dhaAmeriaca onga omathele gatano. Nena iimaliwa mbino oyili paandjundo dha yoolokothana. Oondola ethele dhaAmerica odhina ondjundo dhi vule oonkwawo.

Ehangano lyoNictus olya li lya kwathathana nehangano lyoFirst National Bank moka lya li lya tseyitha okulanditha okaradio hono ka li ke na N$ 609, ngashingeyi ota ka landithwa ashike kooN$ 499.

Oshilongo Tanzania ohashi longitha iimaliwa yomafo ano osha ndulukapo oshimaliwa shoondola omayovi gatano ngono toga humbata mefo limwe oshathanekwa oomina oshowo iinima oyindji yindji.

Aantu konyala oye hole okukala yena iipundi yina iikuusinga moondunda dhawo dhokulala. Ohamu kala muna oshitaafula uuna tozala , opo ngaa ho tenteke iinima yoye pombete ohapu kala puna iikuusinga mpono ho tenteke omutse goye. Ohaku kala woo muna uuyelele woolamba noshotuu.

Iimaliwa yoshilongo sha Europa oyi li ya longwa momikalo dha yoolokathana. Oondola omilongo ntano, oondola ethele, oondola omilongo mbali. Oyi li ya longwa ya yoolokathana momalwaala. Na oyi li tayi monika iiwanawa tayi hokitha momeho noonkondo.

Aanangeshefa yoku landitha uupana ano onyama ya yothwa nenge yo mombiga nosho nosho, oye li taya longitha omukalo goku tuminwa oshimaliwa koongodhi dhawo. Kaapuna we omuntu ngele kena peke nena oha tumu owala oshimaliwa kongodhi no kushi mona ethimbo olyo tuu ndyoka.

Monena aantu ohaya longitha iipundi yiipilangi osho wo iitafula yiipilangi, mono ho vulu okutenteka uuhalasa nenge to kuutumba ngele tamu li uulalelo. Ohayi longithwa oshoka oyi na iilonga oyindji noonkondo.

Ehangano lyoNictus ndyono lyokulanditha iikwatelekitho olya li lya kwatathana nehangano lyomapungulilo giimaliwa lyoFirst National Bank okutseyitha elanditho lyokaKenwood Elementa, ano okayima kokukukutika oomboloto hono ke li kofanditha ka li ke na N$ 899 nongashingeyi oke na N$ 749.

Iimaliwa oyo ngaa ya simana oshoka ngele ku na oshimaliwa nena ito vulu oku landa shoka wa hala. Ngele owa hala nande oku landa ethimbo lyokongodhi nenge oshikulya nena owa pumbwa oku longitha oshimaliwa.

Iipundi ohatuyi longitha okukuutumba nande toyi longo etoyi landithwa mono omuntu tiimonene iiyemo ye. Oyili hayi longithwa okukuutumba oshoka ngele owakuututhimbo pevi limwe ohapu kala pena eendje nande eentenda.

Ombaanga yoNed bank ohayi hiya aantu opo ya vule oku kutha omukuli, uuna wa tula mo eyindilo lyomukuli oho kwathelwa oshimaliwa shomeendelelo opo wuvule oku kiikwatha moompumbwe dhoye.

Mongashingeyi aantu ka yeli we haya kiitumba omutumba pevi.l, onkee ohaya kiitumba komashofa. Iipundi mbyoka omuntu ho kala wa kuutumba wuliko wuuvite uugumbo, wa thuwitha olutu nawa. Ethimbo limwe oho vulu wo oku lala po. Ohayi longithwa ngashi mooseti

Ombaanga yoNedbank okwali yashunitha iishoshela yawo pevi okuza momasiku 27 gaDecemba omumvo gwazako ano omumvo 2025 mono omukuli gwegumbo kwali gwashuna pevi no% 11.

Aantu unene ngaashi oomeme ohaya talele po omahala ga yoolokathanaa, ano oositola dha yoolokathana ngele taya ka landa iizalomwa yawo. Nena ohaya kala ye endjidha omawagalala mono ya tula iinima yawo mbyono ya landa, opo kaayi tike.

Oku li kwa ndulukwa okashina hono haka yalula iimaliwa. Okashina hano ke li haka kwathele aalongi momahala ga yoolokathana mokuyalula iimaliwa. Shino oshi li hashi kwathele omuntu okuyalula meendelelo nohashi kwata ethimbo efupi.

Iimaliwa ngele to yi momapungulilo pomahala gi ili nogi ili nenge kiilongo niilongo nena omuntu iho longitha iimaliwa yomoshilongo sheni. Nena owu na okukonga omukalo omupu, ano wu na okupingakanitha iimaliwa yoshilongo shoye niimaliwa yoshilongo mono wu li.

Iimaliwa oyi li ya longwa momikalo dha yoolokathana, oshoka kehe oshilongo oshi na iimaliwa yomoshilongo shawo. Ihayi kala ya faathana noyokiilongo iikwawo osho wo ondando yiimaliwa nayo oyi li inayi faathana kayi li ya longwa yi thike pamwe.

Ehangano lyokupungula iimaliwa lyoStandard bank otali hiya oshikonga aantu mpono yali tayabpewa uuyelele shinasha nankene aantu yena okutota omapungulilo giimaliwa. Aantu oyendji yali yaholoka po oshoka uuyelele owali tawu gandjwa oshali.

Ope na omahala ogendji gomangeshefelo mpono to adha oomeme taya landitha iiyimati onga omayapula osho wo omalemuna, uunawamundesha, uuavoccado. Oomeme ohaya kala taya landitha iiyimati yawo, opo yi imonene mo iimaliwa yokulanda iinima yawo onga iikutu.

Iipundi mbino yiipilangi oyo yimwe iiwaanawa, oya longwa miipilangi, oshoka iipilangi oya kola, ihayi teka mbala, yo oyina ombiliha, kehe gumwe ota vulu oku yi landa ngono a hala oku yi longitha, yo oya longwa momukalo omwaanawa.

Ombanga yotango yopashigwana okwali ya gandja oshimaliwa shoodollar omathele gatatu, omayovi omulongo nagaheyali, noodollar omathele gane. Okwali sha gandjwa kelalakano shinasha nuudhano wobasketball tournament. Ano uudhano mbono hawu dhanwa koonyala.

Iilongo ngaashi yimwe mbyono hakuti okoCongo osho oshilando shono shina iimaliwa yomafo yoondola omayovi omilongo mbali, omayovi gatano, omulongo eyovi limwe oshowo omathele gatatu ano yili onga efo limwe.

Ombaanga yomapungulilo giinyuka yoStandard bank okwali ya andjakaneke uuyulele kaanyasha oshowo okupatululila aantu oompito dhomapungulilo giimaliwa mono kwali yadhika uuthayila uumbulawu.

Omatyofa ogo iipundi yopamuthika gopashinanena, ngono hage tu wathele okukuuntumba, nohatu yi tula mewalanda mono hatu ithana oseti, ano ehala mono aanegumbo haya kuuntumba, nenge aayenda hayeya. Ohage tu wathele noonkondo.

Iipundi oyo mbwono tayi dhana onkandangala ngele ta shiya pomakwatheli gwoku kwitumba. Nena omuntu nge owuna nande oshigongi nande amuli omuha nenge uulalelo nena ohamu longitha oku kutumba kiipundi noshowo kiitafula tamu tentekepo iikulya yeni Nande tamu tentekepo omambongele tamu ningi kenongelo.

Ehangano lyoNedbank olyali lyeetapo uudhano woku hinga uuthanguthangu ano uumbasikela mono aantu yali yakutha ombinga moku hinga uuthangungu.

Ngele tashiya pimaliwa yopondje yoshilongo ndadhini oku tumbula ya India oyina omalwala gayoloka thana ngashi elondele eendola ethele olyafa etilingane omaka omilongo ntano oyafa iinzinzi, osho nga yili ngawo yili mendondo ne ndondo.